Naa"u yelaga attuma naati wolaytta wogaa qonccisdiya maayuwa dungguzzaa maayuwa maayidi issippe gididi kameeraa woykko issi uraa guyye denttiya iqaa oyqqidi eqqidaageeti beettoosona.

Gufantto matta bankkiya sinttan asayi eqqidi ya baggaarakka mittayi diccaagee motoree ya baggan ha baggan diyagee beettes xeelliyode.

massofiyaafe bollaa baggara, kattafe, oytafe, mankkiyaafe garssa baggara hiixetid uttidaaga aybba giyo?

Beni wolaytta keettaa meran keexettida zammaana wogaa woykko zammaanidi oosettida keettaa xeelliiddi de'iya asaa qooday woysee?

Ambba cora miizzatinne eta gidduwaara ya bagganne ha baga shaakkidi googiyaa haattay sinttawukko zaaridi xeeliyoode de'iyaa mittati beettoosona. qassi ya bgganne ha baggan diccida mittati beettoosona

yelaga nay issoy barkka eqqidi. bootta shurabiyaa garssa baggara dungguzay de'iyooga maayyidi. kushiyaa naa''a baagga pude denttidi wolaytta qonccissiya dungguza oyqqi uttiis.

Dozatu garssan deriyan de"iya haray meedossati issippe maataa miiddi woxxiidi de''iyaageeti be'anawukka lo'iyaageeti ayba ufayssiyoonaa! woni hegeeti!

kushe kuwaaziyaa ka'iyaa kasaachchay cora asaappe ha baggaan pude xooqu gi guuppi eqqi uttidi maayido maata meraa bollaan guyye de'iyaay quxuree aappun quxuree?

Korinttiya haggaazuwa deretettawu immiiddi giigissiiddi de7iya yelaganne gastta asay keehippe lo'iyaanne ufayissiya oosuwa oottiiddi diyoogee beettes.

distetu garssan xeeliyode geesaa keehi xoqqu giidi beettiya distettu qooday woysee?

Kachchi gi uttida wolaytta keettay zammaananne meran giigidaage xeellanawu bessanawu be7iyageeti ufaysses hagaa be7iyoode.

ha xeelliyoode beettiyaa haattay na'u deriyaappe gidduwan ayba haataa meraa oyqqidee?

koyro xekka yaagiyaa kilinikiyaa woykko xale keetta qorqoruwappe xade baggaara girgidday ay malatiyaa qalamiyan tiyetti uttidee?

Cora asay issippe uttidi ya xeelidi maccay, attumay, yelagay, cimay issippe uttido uttido ha keettay xeeliyoode inttiyo aybba malatii?

cora dorssaynne deeshshay giddon eqqida asati issippe giyaa malatiyaa hanotan giddon xeelide de'iyooge beettees.

Issippe gididi oottissiiddi shuchchaa woykko kobilisttooniya gelissiiddi deretettaa asaa gediya haggaazuwa immiyasa loyttiiddi la ayba ufayissii hagee oosoy.

ha heezzu wodala ganjetuppe giduwan uttidi ha xeelidi gediya gediyara xaxxi uttidaagee woykko bari xifaa bolan wotti uttidoogee aybee?

wodoruwaan gooshshettada mela bootan bollappe wooxxida bonccuwaa garssan bollaan eqqida deshshee bollaan dummatidi i meerappe uttidagee ayba meree?

Dere cima asayi issippe uttidi issi yohuwa tobbiiddi haasayiiddi, giigissiidfi de"iyoogee keehippe be"iyodekka lo"iyaba.

Asaay maccaynne attumay wolaytta qonccissiya dungguzza maayuwa maayidi wolytta meeddan issoy issuwa qommidi dere asaara issippe sinttawu hemettidi de'iyageti betosona.

Wolaytta dungguzaa maayuwa maayidi dere asayinne so asayi baluquwa toggidi issippe gididi isdippetettaa qonccissiiddi la hagee ayiba ufayissiyaanne hombocissiyabe.

Hayttaa kessida baddalay, wonniyaa baddalay, ya baggaara de'iyaa maanggoy, uuttay sintta baggaara de'iyaa abbokkaaddoynne doozati giddon gade garssan de'iyageeti beettoosona.

Deeriyaappe duge baggaara keettaa qorqqoro keettappe ya baggaara de'iyaa shuchchan keexxetta keettaa liphphiyaa xeellin beetiya meray ayba.

Naa''u yeelagane ciima asaati issipe gididi markkatettaa woraqataa immiidi ufayssa beessiyoge keehipe lo'iyanne ufayssiyaba.

Cora maccanne attuma naati issippe uttidi keettayi issippe de"iyagee darin giigi lo"ennaage guuttaa azzanisses.

Amppule de'iyo kaamiyaa samaaye qalamiyan tiyetta uttida i gidonkka attuma asay de'ees. Ya baggaara burbure suuriyaa gixidi bootta shurabiya maayidi pootuwaa denddidi de'iyaa na'aay de'ees.

Ka'iyo miishshayo ya baggaane ha baggaan toophiya misiliyan qashettida beanawu lo'iyage, ayba lo'iya meerane la hagee!

Naa''u gastta yelagaw yiida asati issippe Wolaytta dungguza maayuwa maayyidi kopiyiya wottidi pootuwawa issoy issuwaa denttiyoogee beettees.

Maata mera maayyidi naa''u kushiyaa xoqqu ootti, huuphiyaakka dichchi woottidi, hadirssa kushiyaan xaaxxi wottidoogayo malke aybbe?

gidduwan ya bagga badalaapemnne ha bagga badalaape gidduwan aaway eqqidi loytidi sintawu xeeliyode deretikka beetoosona, yuushuwa xeliyode dereti de'oosona.

yelaganne gastta cimma asaa garssaan kushiyaan pude denttidi haa xeelidi de'iyaa asaa qooday aappunee?

Dungguza, Wolaytta woga maayuwaa maayyidi gasttanne yelagaa maccanne attuma asay issippe gidid ufayttidinne hombbochidi issippe de'iyoogee keehin lo''ees.

Maccanne attuma yelaga naati naa''ay issippe qoometti eqqidi etappe guuyye baggaarakka lo''iya mereta immota haattay goggiyaagekka beettes. hega heeran hara hara mereta dumma mitattikka de'iyaageeti beettoosona.

Gooba goshshanchchay ba gadiya goyidi katidoogan, kataa zerettaa zeriidi, oosuwa ootiidi de'iyaage keehippe ufayssiya wogan beetees.

Seera naagissiyaageeti issippe gidid dere asa go'iyooganne hagazziyoogan maaddidi xeeliyoode keehippe ufayssiyanne lo''iyaa ooso.

yelaga gaanjjeti dere asara gidiyoogan yohuwaa toobbidi giigissidi xaafiddi de'iyoogee keehippe dere asaw kooshiyaanne keehippe ufayssiyaaba.

Cora haaylanddiyan kummi uttida binzziliya beettes. jarkkiyankka bicca jarkkiyankka de'ees. maata mala jarkkiyankkanne samaaye jarkkiyan de'iyaagee beettes

miittay diiccidi zaammana wogaan giigidaagee guuyeerra shemmpanawu dumma dummasan giigidabay ayba lo"ii i wooni xeeliyoode!

Huuphiya garssa baggaara ciiri qanxxissidi bolla baggaa guuttaa ashshidi sintta baggaykka guuttaa bo"atis. Ayfiyan manaaxiriya wottidi buuchchaa muumeera dichchidi uttidaagee beettes.

bootanne gido gaza giddo kootiya maayidi, manaaxiriya, wotidaagee pootuwa woykko tiiviyan aadhiidi de'iyoge keehippe yeemiyiyagaanne lo'iyaaga.

Luxetta keettaan de'iya dumma dumma maxaafati, luxxanchchati, zammana wogan giiggida keettati xeeliyode ayba lo"i laa woni hagee ha oosoy!

Wolaytta attumanne yelaga macca asay dungguzzaa maayuwaa wolayitta wogaa maayidi issippe gididi ufayittidi issipetettay la hagee ayba lo'i!

Issi yelaga macca na'iyaa wolaytta banddira oykkada dungguza hashshiyaan yeegada ufayttada woykko hombboccaydda de'iyaara beettawusu.

wogga maccaassiya madafan tokkaydda bul'aydda haattaa ushaydda ba xeessan sharbbiya qachada keehippe lo'iyanne meran yeemoyiya hanotan giigisooge beetees.

Wolaytta keettayi zammaana wogan giigida woykko keexettida keettaa bolla baggaara adill"e ciishsha malatiya qalamiyan tiyettidi uttis. Hàakko zaaridi xeelliyode wolaytta maayuwa dunguzaa meran direttida dirssayikka beette...

Asay issippetetaa oosuwa oottiyogee keehinne ufayissiya wonttonawukka koshshiyabaappe issuwa.

wolaytta issipetetta ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro gidikokka de'iyage poottoy keehippe lo'ees.

ammano keettan asay issippe maarara uttidi zo'o bootta maayuwaa mayidi bessanawu lo'iyaa meran giigoogee keehippe xeeliyoode lo"ees.

Aayiyaa wogga ba7uwa maataa ba7ada bollan zambbiiliya qachchada gede melan zanxxilaa oyqqada yayidda de7iyooge keehippe azzanttes.

haddaro cora kaafe yeraappe sintta baggaara eqqidi xeessappe bolla baggaa kallo wottidi yaa simmidi xeelliiddi garssa baggaara gixxidi uttido merati aybi aybii?

Micettida caamay hini baggara eqqida attuma yeelaga asaati, haka simmidi yiya asaati, qassi ya baggara eqqida aayoti, hin loyttidi yako xeeliyode de'iya keettay, keettapeka ya baggara xeeliyode de'iya asaay beetees.

Seeraa naagissiya yelaga ganjjeeti issippe gididiyogan heeraa geshshatettakka giggissiidi issippe gididi maadettiyoogee keehippe ufayssiyaba.

mittaappe, zaafiyaappe, keettaappe ha baggaara naa77u makiinati eqqi uttidosona. etikka tiyettido qalamee bica qalamiyaa woykko adil77e ciishsha malatiya qalamee tiyettidi zo7o qalamiyankka tiyettidi boottabay a bollankka tiyettoogee beettes.

Yelaga nayi issoy barkka eqqidi qommo baggaara zo'uwan tiyeyettidi giddoy addil"e ciisha malatin macarasha gaxay karettan tiyettido Wolaytta dere asaa qonccissiya bandiraa oyiqqidi ufayitidi de'iyagee la ayiba lo'iyagee I.

wolaytta dunggu zaamaayuwaa maayidi eqqida yelaga naatu garssan aappo naati tooraa oyki utturona

Ubba goshshanchchati oosanchchati zal'ianchchati giigissido santtayi laa ayiba lo"I! Issisan shiiqidaagee.

huuphphiyaa naa77u baggaa yabaggini habaggini yeddada ha nuna xillaidda de7iya bollaara bootta kuuciyaa maayada uttidaas garssa baggaara maayido shuraafiyaa mirai aybee?

Ashuwaa kattiddoogee pilay miyyiyan diyaagee injeeray ya baggaara ha baggaara diyagee la ayiba lo"ii! Hagee kattay wolayitta asaa kushiyan giigaage.

Ispporttiya kaa'iya kaassanchchati, Wolaytta dichchati laa ayba lo'iyonaa, maata merati!

maccainne attuma asati yelaganne gastta asay issippe gididi bachchuuraa oyqqiidi outtaa tokkiiddi de'iyaageeti beettoosona xeelliyoodeekka kehiippe oosanchcha asa malatoosona

yelaganne gastta asaa garssan miizza goochchiddi giddon beettiya aappun maccase?

olaa doonan uttidi olaa xeeliidi olaa xeeliidi des. ha olaa xeeliidi uttida asay maayido shuraabiya meray aybee?

hamaaraara de'iya maatamala ciishshai zo'o ciishshai yabaggaarakka de'iya giddon de'iya ubba mittatuppe xoqqu gaada haa nuukko matattata beettiya wogga daashshay de'iyo ciishshee meray ayma mere?

eqqidi ha xeelliyaa asatu garssan dungguzaa sharbbiyaa qooriyan qachchibeenna asaa qoorai woise?

uttidi naa"u gastta macca asay puuttuwa suqiidi ottiyo oosoy laa aybba hagee ufayssiyabee kushe hiillay.

ayfiya baggaa uuttaa garssan xoqqu giidi beeppiya meraikka maata maladi boikko karettaakko baqqiya mitti sunttay aybaageetii?

Woni ayba lo''i hage haattay xeeliyoode! issippe gididi jalbban cora asay ufayttiddi yaanne haane biidi keehippe xeeliyode lo'oos..

Maccanne attuma cora miizzati issippe gididi maata miidi waadunne wolaitta woykko abasha miizzati issippe de'oosona .etappekka ya baggaara mittay shooqai de'iyaage beettes.

Aayiya gixetaa gixxata bullukkuwaa bollaara maayada baattaa ba kushiyan oikkada guyye baggaara ipekka xeelliyoodee uuttay de'iyaagee bettees. uuttaappe kayya baggaara keettay deyaagee biettiis ha baggaara zaapeti deyaageeti beetto

ha maaraara beettiya uuttatu garssan haaxa uuttati woyssee?

Yelagga macca naati masobbiyaa sinttan wottidi bulliya yuushshuwan qachchidi la aybba lo'iyonna la wonni wolaytta dunguzza maayuwaa maayagetti.

Dere asay yettaa yexxiiddi macca yelaga naatinne gasttay issippe dunguzaa mayuwa mayidi ufaytiidi laa woni ayiba lo'i hagee xeelliyode laa ha mayoy!

sinttaara yaabididiyaa cora naatuppe haakka xeelliidi de7iya naatuppe heezzu naatu eqqaageetu garssana wolaitta yumbburshiyaa armaa tiran woottidaagee au baggaara de7ii?

wolaitta sodo yubburshshiyaa karen giddo geliidi de7iya asatu garssan bootta molxxa shuraabiyaa maayida asi woyise?

ha giyan de'iya asa garssan eqqada cora asay ha o xeellidi de'ishin kushiyan dimisiyaa xoqqu oottidi cenggurssaa xoqqu oottidi sissiyaagaa kushiyan ushachcha kushiyaa oykka uttaara ayba malatiya maayuwaa maaya uttate

Oosettida shuchcha keettay maabiraatiya poo'oy de'iyooge aspalttee miyyiyan de'iyooge xeelliyode la ayiba lo'ii laa woni hagee!

yelaga ganjeti maccayinne attumay issippe gidiyoogan deretettaa asaa hagaaziidi issi yohuwan maataa bessiiddi hagaattan eta be'iyooge keehippe ufayisses.

dere cora asay maccay attumay yelagay ammaniya yaray meechchaa meeccidi kessidi ufayttiidi issippe gididi diyooge keehippe lo'ees.

dunggusaa maa'idi ushachchanne addirssa kushiyan dullaa oykidi huuphiyankka dunggusaaqqachchidi eqqida dooziipihabaggiireeqqi bollan yeggido sharbbiya meray aybee?

aayyiya gasttanne yelaga maccanne attuma asati santta garssan eqqidi keettaappe guyye baggaara xeelliiddi de'iyoogee beettees ya baggaarakka qassi badalaay dichchiidi deyaagee gidduwan diyaagee beettees

bootta muqaqe shuraafiyaa maayidi xaamaa wotti suriyaa motoriyaa bollan woikko naa"u gidee de'iyo mora biskkiliitiyaa laakidi de'iya na'aa sinttan haa matattidi de'iyay maccee attume?

ha naa77u asati giddon oiko shooqagarssan mokkidabaa xeelliiddi gaasttati kootiyaa qaaridi oikko shooqagarssan xeelliidi de7iyo mokkidabaa kattaa qo sunttai aibaageetettii?

Goday kiristoossan gididi alammiya banaara sigetidi d'ees, eta nagaraakka qoodenna yaatiddi nu giddon qaalaakka wottiis yaagiya qaalay keehippe ufayssiyaagaanne ekkanawu bessiyaagaa.

shonggay de'iyo daabbone keeke keetta yaagiya penggiyaa gelidi de'iya asa qoodai wois

Shuchcha keettay bootta , zo'o maata mera qalamiyaan tiyyeti karen kaame eqqin ya bagga gaxaara mittay diccidaaage doozay de'iyaage keehipppe upayssiyaaga.

Naa"u gedee de'iyoo motor sayikilee asaa issi bootaappe issi bootaa woykko issi iqaa caanidi harasaappe harasaa yaanne haanne efanawu maaddiyaa miishshatuppe issuwa.

Dere yelaga naati issippe gididi hombbociiddi ufayttiiddi maaraara issippeVxeelliiddi diyogee xeelliyode keehippe lo"es. Ayba lo'iyoonaa la yelagati.

bootta mulxxa haattay shuchaappe keelaappe keelawu gogiidi eqqidi xeelliyoode be'anawu yemmoyiyya lo'iya heeraara ubbay

guyye baggaara wogga otooro? otooruwaa faya baggaara taafeellai giddo isppalttiyan eqqidi ha xeelliidi de'iya asaassi maayido kootiyaa malkkee aymere?

hiniira haa xillia asa agarssan ha matatti uttidanne qooriyan karbbaataa qachchi kushiyan aggirssa kushshiyan kiyisee yeddidi uttidaagee ay oykki uttide

garssa baggay bootta giddoy karetta giddoy bootta giddoy karetta qommo baggay bootta hagaassi sunttay aybbe?

keettaappe ha baggan qorqqoruwaappenne eqqida dirssaappe a baggan giddon beettiya mittaa sunttai aibi?

Odi bessan uttidi dere asawu koshshiyaa woykko qofaa laamidinne imidi de'iyaa manttay keehippenne lo''iyanne ufayssiya hanotan utti uttiis.

Maccanne attuma gasttanne yelaga asati issippe ooso miishshaa woikko shalkkiyaduwaa oykkidi eqqidi tukkiya putiyaa oykki uttidoogee beettees.

batalau gom''iyaappe hayttaappe woynnuwaappe bolla baggaara de'iya licoy aybaa geetettii

cora jagiira keettati gidduwan diccidi de'iya doozati sinttaara de'iya wola mittati keettaappe guyye baggaara de'iya zaafeenne odooro mittati deriyaa doonan de'iyaageeti beettoosona

hashshu saro yeeta yaagiddi toosa topphiyaa aiso keetta polotika waana geetettanne dalqqi dalqqiya walaitta sodo

guyyenkka sinttankka uttida asaappe ciishshaa oykkidaagaappekka sinttatidi eqqidi gaabiyaa maayidi i ushachcha Kushiyan oyqqi uttidobay i aybee?

Wolaytta keettay yuushshuwan de'iyaa uuttay uutta garssan de'iyaa ayfiyaa mittati hepinttan de'iyaa dereti beettoosona.

ya bagganne ha bagga deriyaappe gidduwan diyaa haattaa giddon giddon giddo gelidi uttida deretiya boottaa sunttay aybbe?

sinniyaappe ya baggaara de'iya oydiyaa bollan uttida bootta sayniyaafe ya baggaara de'iya oroottuwaa meray woykko malkkee ay malatii?

olaytta dunggusaa maayuwaa maaydi yelaga attuma naati issoyssuwaageetuwaa kaalliiddii oykki uttido dullaa qooday aappunne?

Mulluxxa bootta oyddu bagge lagge gididaagaa bollan wotti uttida naa'u adil'e ciishsha malkkee de'iyo hageeti aybaa geetettiyo?

Na"u akaafaappe saawape gidduwan micettidi uttidatu birata garssi gidduwan beettiya biraati sunttay aybe?

boota mulxxa mayuwaa maayidi maata mera maayuwaa maayidi zo'onnne bootta walahaa maayidi shaashshiya qachchidi guyyeenne sinttan ammanuwaa wogaa bonchchiiddi de'iyoogee beettees

suiqe garssan de7iya asaa giddon zo7o shuraafiyaa maidi haittan biriyaa wotti uttida asaa qoodai aappuni

wolaytta laittaalaamiya gifaata baalawu hashshu saro gakkeeta yaagiiddi pulaaliyaa punniiddi kambbaa baqqiiddi maahiya calaa maayidi wolaitta dungguza maayuwaa maayidi ufayttiddi de7iyaageeti beettoosona

Aaway ushachcha kushiyan gonddalliya oyikkidi haddirssa kushiyan tooraanne baluquwa goochchiiddi wolayitta qonccissiya dungguzzaa maayuwa maayidi maayuwa bollan maahiya calaakka gujjidi baluquwa goochchidi aayyiyakka baluquwappe ushachcha baggaara eqqidaageeti beettoosona

miizzai maaraara qashettidi maataa yiggoogaa miidi canccarenne bootta macca miizzati issippe de7iyaageeti beettoosona etappekka sintta baggaara sinttau xeelliyoode eta aggaaziya asati de7iyaageeti bettoosonna

issi yelaga naati buddi na'aa santtaara biddi etappekka guyye baggaara miittay oyqqo doozay dicci uttitaagee de'ees

adil77e ciishsha malkkiyan zo7uwan boottan tiettidi uttida yuusho shuchchainne ya baggaaranne ha baggaara diccida doozzati de7iyaageeti beettoosona

maccanne attuma naati issippe gididi sinttayonne guyye xeelliddi doozzatanne keela shuchchata xeelliiddi ufayttiddinne issippe hombbociiddi eqqidoogee beettees

xoora asay qeeri naati maccaynne attumay yelaga macca naati aaway aayyiya xanttiyaageeti issisan uttidinne eqqidi de'iyaageeti beettoosona.

giyan de'iya asa agarssan wolaytta dungguzaa maayuwaa maayadda haddirssa kushiyan oikkada naa''u kushiyan qassi ha baggaara yelaga na'iya oykkin etan naa''an ohettida uttida buquraa su...

ha xeeliyoodi beettiya birata aggarissan uttidi beettiya do'aa sunttay aybe

qarxxaa doonan oydiyan utissidi caammaa qucciiddi ha baggaara qassi naa77u gediyan hemettiya motorisaikilyiyaa eqqidaara beettausu

yelaga macca na7iya xade maccaray buraabure gididonne giddoy muume zo7o gididonne xeessappe pude baggaykka buraabure gidido kushee zo7onne buraabure gidido qoliyaa maaya uttaasu.

uutta garssan eqqidi zabagganne habagga guyye gidduwan eqqida na'ai oikko yelaga attuma asi tuunan wottido maaskkiyaa malkki ai malatii?

Heezzu naati issippe eqqidi gidduwan maccanayiyaa eqqaasu. ha naati heezzayka suriyaa giddidi bolla baggaara wolayttaa dunggusa maayu shuraafiyaa maayidi eqqidaageeti beettoosona.

kofiristtooniyaappe ya baggaara garssa baggaara bootta qalamiyan teettida keettaappe ha baggaara shuchchaa bollan zemppidi eqqida beetti asa qooday woyse

daro cora asai hiniira ha dunggulaitta wogaa dunggusa maayuwaa maayidi Issippe haa xeelliiddi siisinttaara uttidi odi bessuwan uttida ha yelaga na'aasi giddo bagga maayoi aibala malkkee de'iyogee?

bootta maayuwaa maayidi cenggurssaa toqqu oottidi sissiya maykiya oyqqidi ubba asay issippe yexxiiddi de7iyaabaa malatees

merinddaa geetettiya lasaassaappe qomma baggara de7iya jusiyaappekka qommo bagara super giya sinttan de7iya pitalee aiba pitale?

Haga sohuwan beettiya cora yelaga tamaarettu garssa isiliiminnaa ammanuwaa malatissiyiya maayuwaa maayidi uttida macca naati woysee?

Ha beettiya asaa garssan kushiyaa xoqqu ootti denttibeenna asaa qooday woysse?

goynay karetta garssabaggay karetta bollay zo'o gidida marggaca bogga kutto addll'e eqqidaagee beettees

wolaitta dungguzaa maayuwaa maayidi eqqida naa77u qeri naafennee aawaappe karetta suriyaa gixxidi uuttidai oonii?

Wogga manaacciyaappenne qeri quuliyaappe gidduwan de'iyage aybaa geetetti xeesetti?

issi ganddaa giddon daro yelaga cora maccanne attuma naati isppalttiyaa geeshshiddinne geeshshatettaa oosuwaayyo leemisu gidiiddi boottanne karetta maayuwaa maayidi banttana dummayidi geeshshidi diyoogee beettees

Bilandduwaara, boyiyaara, donuwaara, bambbariyaara, cadhdhiyaara yeechchaa bollan yeechchay masoofiyan de"iyaagaa bollan de7oosona.

Uuttaa tokkiidi de7iya woykko bul77idi de7iya maccanne attuma naatunne cima asatu sintta uutta garssa dumma dicciidi de7iya kattaa qommoy aybbe?

Suyqiya garssan beettiyaabatuppe haattaa woykko ashshagettidi uttida haattaa qoday woyse?

Aawara, aayyera, na'aara , naa'eera issippe utridinne eqqidi pootuwaa denddidi banttappe guuyyeera de'iyaa boottaykka keehippe lo"essi yaatiyaa bootan denddide de'oosona.

Seera naagissiya wodala ganjjeti issippe issi xaribeezaa yuushuwan uttidi issi koshshiyaa bawu issippe gidiidi toobbiididiyoogee beettees.

Masoofiyaappe bolla baggaara de'iya kattatu bollan aappun mankki eqqi uttidi

aawati issippe gididi cimaynne yelagay gifaata baala bonchchanau wolaytta dungguza maayuwaa maayidi qonccissiidi de'oosona

aabure woikko canccare godaree eqqidi guyye xeelliiddi doonaa hanggidi naa77u hayittaa corggechchidi aibakkonne xeelliiddi de7ees.

ganjye issippetettanne xaafo kaaletuwaa yaran gididi issi yohuwaa toppiyaa asa malatoosona

xeelliyoodi beettiya timaatiimee qawees zo'ees. ya baggaara xeelliyoodi saaxinia garssan de7iyaa nu xeellin beettiya aappun shunkurttete?

maata giddon eqqidi beettiya heezzu deeshshatuppe qoriyan wodro phe ashettida wogga deeshshatuppe ne naa'u qeeri maratuppe malkkiyaa eta naa'aappe keehi dummatiyara aynni

coora maccaasaara attumaasaara issippe gidiiddii caddiiddi de'iyo garssa baggaara de'iya catettiddi de'iya miisha woykko caddanau go'ettiyo iqayi ayba iqqee?

Naa'u kanaapee ya baggaara de'iya wogga canccare maatta mizziyaa ba qooriyaa giddo yeddada ottido iqai woikko buqurai aiba buqura geitettii?

binnaanaa giigissiya asay bunnaanaa giigisissiya asaa kattin ha bootan de'iya asaa qooday woyse?

wolaitta keettaappee hasintta baggaara eqqidi naa"u dungguza maayuwaa maayidi naa"u yelaga maccanaati eqqidaageetu sinttan de'iya kattaa qomoy aybay aybee?

asppatiyaara haa yiidi de7iya gaaree yaabiyaa asay haa yiidi de7iya qeeri-zanxxilaa oyqqi uttida naati xeelliyoode beettoosona

naa"u qorqqoro keettaappe shooqaappe gidduwan de'iya kattaa sunttay aybaa geetettii?

Miizata heemidi dembba bootan guyya baggaara dicciidi de'iya dumma doozzati ya baggaara de'iya keettai do'oosona.

tora ispporttiyaa oottiiddi de'iya naatu garssa muumeera kuraafiyaakka suriyaakka karettaa maayida yelaka naatu qooday woyse?

shooqaa garssan de7iya tukketuppe moqottaappe naa77u oogiyaappe ya baggaappe ne ha baggaappe de7iya maaxuwaappe ya baggaara de7iya uuttaa qoodai woise?

Yonddodi uttida afkkaadduwaa garssan keehi etappe daridi orddida afkkaadduwaa qooday woyse?

tukkee Laasttiqe oydu ishige haattay kafachinoy saamunay ubbay issi suyqqe malatiyaasuani shiiqi oottidaagee beettees.

Karetta boottan tiyettida shuchchati shuchchaappekka sintta baggaara de7iya suutta malkkiya oykkida ciishshati ciishshaappe sinttaara de7iya maatatti maataykka sintta baggaara de7iya eqqida gimbbeti xeelliyoode beettoosona.

guyye baggaara toopphiyaa banddiraa merai de'iyo bollaara kootiyaa maayadi aifiyan manaaxiriyaa wottidi uttida asaassi garssa baggan maayido maayuwaa malkkee oykko meray?

a soni beettiya xarbezati xaribeezatu bollan de'iya maxaafa pude zaaridi xeelliyoo maata mala malatiyaa cargqetii etappe ha baggaara goikko addirssa baggaara uttida naatu qooday woyiise?

beni kawotu biittaa wolaitta giya tsuufiyaappe sintta baggar de'iya midoosaa misilee ay

Daro kehippe cora papayiyaa garssan asay eqqidi issi issi ayfiyaa xeelliiddinne murutaa be'iidi de'iyaageeti beettoosona.

kombbo cidii woikoduridi de'iya yalaga maccanaati qodai oiddaa ha oyddaappe sintta gaxan de'iya macca yalaga na"iya aii malatiya caammaa wotta uttaree?

maarar beettiya iqatu garssan zo'o meray de'iyo iqati aappunie?

wogga paranjja kutiyaa maataa giddoora hemettaydda ya baggaara qorqqoro dirssay beettees guyye baggaara yuushoy beettees

gidduwan qeeri boottabai de7iyoogee mela biittaa bollan de7iyaagee ya baggaara kushiyan oikkiyo mittai de7iyaagee ha nu xeelliyoogau sunttai aibee?

ha eqqida mittaa giddon phalqqettida daashaa wollan uttada haa xeellaydda de'iya kafees sintta doona baggaa meray ay malatii intti xeelliyoode

maraara uttida yelaganne gastta macca asatu gerssan huuphiyan dunggu zaa sharbbiyaa qacchida asi woise?

Wolaytta sooddo yumbbarishshiyan giddo geliiya tamaarinne haa kiiya tamaariya baggaara de'iya makiinay xeelliyoodi beettiis

Ha baggaara qarxxa bollan shaatenne loggomoy kaqqeti uttiis. Afe garssa baggaara qassi mooqe kaqqetti uttidaahe beettees.

keettay maatay cora keettay boottanne zo'o qalamiyan tiyettida gorqqoroy yabaggaara de'iya daro shemppow immiya doozzati beettoosona

yelaga attuma naati xaraphphiiza yuushuwaa yuuyidi issi kiittan kumidi issi immiyo hayyuwaa tobiiddi issippe issi qofan haasayidi de'iyaagee beettoosona

bootta mulxxa yuraafiyaa maayidi eqqidaagaappe ha baggaara kiisiyan kushiyaa yeddidi dimisiyaa xoqqooti sissiya maikiyaa oikkidi eqqidaagee maayido maayuwaa mera

Qarxxaa bollan zemppada ya baggaara zo'o maayuwaa maayidi issi uuray uttin ha baggaara jookiya xadeera pude oykkada bica ichchashaawa jarkkaaniyaappe maattaa duge tigaydda deyiyaara beettausu.

wolaytta dungguzaa maayuwaa woykko wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidi tooraa oykkidi uttis.

nu xeelliyoo beettiya cora asay maccay attumay yalagainne gaastta asay issippe gidiidi eqqidosana. yafaqqaaranne ha galdaara deyiya mittatu sunttai woykko doozatu sunttay aybee?

cannee attuma yelaga asai bantta katamaa geeshshatettaa issippetettan kiyidi pittiiddinne geeshshiiddi banttana dummayiya maayuwaa maayidi scora gididi eqqidaageetinne oottiddidi eqeti beettoosna

walaytta hadiya ya baggaaranne ha baggaara maayidi bolla baggaara sharppiyaattan dungguzaa wottidi issippe gididi macca naato timirttiyaa woyko luxettaabaa oottidi de'iyaageeti beettoosona.

cora asaappi haa shiiqada wolaytta odibessaassi qonccissanawu ekkiidi de'iyo aggaazuwaa qofaa immanidda de'iyaara maayido maayuwaa meray aybe?

Naa'u makiinati ziiriyan issippe yiiddi de'iyaageeti beettoosona. isppalitiyan ya baggaanne ha baggaara diccida doozati de'oosona. Ya gaxankka ya baggankka ha baggankka asay qeerinne yelaga naati de'iyaagee beettoosona.

xeeliyoo garssa baggaara kaseti kusettidi bolla baggaara corppoppidi uttida kaxxaliya sunttay aybaa geeteeti?

Ha beettiya cora maata mera mmera biron diccidi de'iya doozaa sunttay ayba qommo?

naa''u paasee karetta paasiyaaranne bicay kushiyan oikkiyoosan de'iya paasiyaara ya baggaara de'iya yuuyida peeruwaara issippe issisan de'iyaageeti beettoosona a bootaykka

Cora aayeti yelagai naati issippe issi dembban uttidi boottaa maayidaageeti zo'uwaa maayidaageeti de'oosona.

cora shunkkurttee issisan micettidinne shiiqidi uttidaagaa yelagaa attuma asati shunkkurttiyaa sinttan eqqidi guyye baggaara maccaynne attuma asay eqqidaageeti beettoosona.

speettiya ispportti kaassinchchatu garssa eti maayido dummatettaa qunccissiya maayuwaa dumma dumma meray woysee?

awogga mittiya daashshaara de'iyaara yuushuwan qeriqeri di cidi aa mittadi doos i bollan sho'etti uttida iyyo xaafettida sunttay goyii

Yeechchaa bollan qolettii mooqee heezzu baggaara eqqin beettiya kattaa qommoy woykko sunttay aybaa geetettii?

issippe gididi yelaga naati uttidi bootta naxalaa maayidaageedi axil77eccii shaamalaa maayidaageeti zo77uwaa maayidaageeti etappekka guyyiera bootta naxalaa maayida asai kambbai beettees

katta keettaa woykko tuke keettaa kareera yaa simmidi biiddi de'iya na'ai maayido kootiyaa merai ai malai meray?

daabuwaappe oyttaappe bambbariyappe gidduwan muxetti uttida ashuwaayyo malkki ayba mere?

wodala ganjjeeranne daro cora asati issippe eqqidi bantta hashiyaa bollan wolaitta dungguzaa maayuwaa carqqiya sharbbiyaa wottidi issippe eqqidi banddiraa kessidi diyaageeti beettoosona

aanuga okashee sharan de7iyaagee kumidi uttidaagee beettees. ya baggaarakka birata disttetinne hini baggaarakka shuquwaadoy de7iyaagee beettees.

zarphphiyaa yabagganne ha bagga yagadanne hagada gaattidi xeelliyoodee zarphphiya giddon mettiidi de'iya asa qoodai aappunie

dungguzaa sharppiyaa qoriyan duge yegidi wolaittaa giddon de7iya worada duuna panggon gifaata baali keippe lo77o meran bonchchettoogaa iraaduun xaabiyou qonccissididiyoog

Miizzaa issippe goochchidi ehiida asan woykko hani xeelliyoodi miizzaa garssan beettiya asa qooday aappunee?

hammi xeellii de'iyo mitti garssan garssaba gaara de'iya carkkee merai aibiyaa geetetti qan''etta utta jarkkee meray

Wolaittaa qonccissiya dungguza maayuwaa maayada macca yalaga na7iya haa simmada xeellaidda de7awusu. ippe guyye baggaarakka boottanne karetta guddiyaanne suriyaa gixxida attumanne macca yalaga naati de7oosona.

maaraara eqqida yelaga naatu garssan xeessan kushiya wotada qalamiya tiyada eqqidaara woy eqqidaagee aapunee?

Caakkaappenne hini baggan deriya gaxaafe ha gaxan deriya yolii ha bagga baggan liiphphiya xeeran uttidi ushachcha kushiyan oykkidi geleshshoy aybaa miidd dii

konsso meeze wogaa maayuwaa maayidi shuchchaa keeliiddi woykko irkkaniiddi ba garssa gaden de'iya ha shooqan mokkidabatanne dolidabata giigissiiddinne muciriidid diyaagee bee

Wolayttattuwaa luxiyo maxaafaa oydantta kifiliyaa geetettiya maxaafay aappun maarotettaa layttan giigide?

"yooyyo gifaataa" yaagiddi maccanne attuma yelagati issippe wolaytta wogaa dungguzaa mayuwaa maayidi de7iyaageeti beettoosona.